Issi sohuwan cora asati woykko issi heeran de'iyageeti ississaa shiiqqi uttidi tobbiidi beettoosona. Etu garssappe eta zoriidi de'iyagee ayba ase?

Issi yaa'aa sohuwan keehippe qoodan cora gidida asati maaraara uttidosona. Hegeetuppe issi erettida kaalettiya aawa gidiyagee denddi eqqidi ba kushiyan cenggurssaa xoqqu oottiya miishshaa oykkidi kiitaa aattiiddi beettees. I ba ayfiyan wottido buquray abaa geeteettii?

Issi meesho keettaa karen dumma dumma puulaara de"iyaa ciishshati darkkon qassikka uuttatinne hara doozzati de"iyoogee keettaa ayba puulayi wottidee? Meesho keettay waatidi woyikko ayba meran keexettana danddayi?

Issi oduwa odiyaa izaway keehippe puulara de'iyaa sohuwa uttiis. Ba sinttankka uyyiyo haatakka wottiis. Ba kushshiyaan qassi cengʻgurssa mishsha oyqqidi , ba ayfiuaan aybba oyqqidi uttide?

Issi yelagga na'iyaa keehippe corattida puulayiyoo miishshatta oyqqada issi sohuwaani uttasu, ha na'iyaa ha miishshata waatanassi oyqadda ha sohuwaani uttade?

Issi geela'o na'iya keehippe puula gidida puulayiyo miishshata ayidiya bollan wottada a sinttan uttaasu. Ippe cora gidida puulayiyo miishsha oyidiya bollan wottada. Ha na'iya hagaa waatanawu ba sinttan wottada uttadee?

Keettaa keexxiyageeti dumma dumma buqurata go'ettidi keettaa keexxiiddi beettoosona. Leemisuwassi gattaa, godaa, sussaa, hegaanne hegaa malatiyabata go'ettidisona. Ha keettay ayiba keetta geetettii?

Cora asati bantta kushiyan dumma dumma buquraa oyqqidi puulaara de'iya wogaa mayuwa mayidi baqataa woyikko oge biiddi beettoosona. Etuppe sintta baggaara issi yelaga na'iya ba kushiyan oykkidobay ayibee?

Dumma dumma birattappe giigiyaa kushshe hiilatta hegettikka goshshanchchatti goshshaa oosuwassi go'ettiyoogetta, ha sohuwaani diyaaheti ettuyo sunttay aybaa geetteti?

Cora luxxachchati maaxafa keettan sirphphi uttidi nababbiidi beettoosona. Ha maaxafaa keettan oottiyaa iizzawi ayba asa geettetti?

Cora kaamiya laaggiya asatuuranne seeraa naagissiya gadaawatuura issi sohuwan karssikarssiiddi beettoosona. Ha ooshshaayyo gaasoy ayiba gidana danddayi?

Issi miizziya ba maraa kaalettada ogiyaara bayidda de'awusu. Ha miizziya meray zo'o gidido imaray qassi meraara caccara. Miizziya ha sohuwan ayibaa oottayidda day?

Issi luxetta keettaa karen bootta kaamiya eqqaasu. Ha kaamiya ha sohuwan ayissi eqqade?

Issi bootta buquraa garssan karetta ushshay kumi uttiis. Ha ushshaayo sunttaykka kookkaa geetettees. Ha sohuwan ha ushshay ayssi uttidee?

Dumma dumma parinichereti wotkko so giddo buqurati hegeetikka xawullappe woykko biratappe giigana danddayoosona. Haga giigissana danddayyiya hiilanchchay woykko eranchchay aybba asa getetti?

Issi alleeqo miishshati bayzettiyo keettan dumma dumma ayfiyan xeellanawu pholqammidi lo"iyaa alleeqoti kaqetti uttidosona. Ha alleqoti aybaappe merettiyoona?

Erettida kaalettiya aawatuppe issuwa gidida wolayitta kawuwa xooni ba huuphphiyan kallachchaa wottidi issi sohuwan uttis. I uttido sohoy ayiba Soho geetettii?

Keehippe qoodan cora gidida so medoosati issi sohuwan beettoosona. Hegeetuppekka issoy hariya, miizziyo, h.h.m issisan de'oosona. Ha sohuwan eti ayssi shiiqi uttidonaa?

Cora goshshanchati issi sohuwan dumma dumma goshshawu go'ettiyo buqurata oyqqidi issi sohuwan kushettidi ootiidi beetoososna. Eti bantta kushiyan oyqqido goshaa buquray ayba geetettii?

Cora maccanne attuma gididaageeti issi mala maayuwa maayidi isipporttiya oottiiddi beettoosona. Ha isipporttiyawu go'ay aybee?

So giddon go'ettiyo dumma dumma miishshati samppay, soroy, masooppenne hegaanne hegaa malatiyageeti bollan qarxxaa bollan kaqqetti uttidaageeti ayfiyan xeelanawu ayba lo'iyona? Ha sohuwan hageeta ayssi kaqqidi wottiddo?

Issi keettan aaway, aayyiya, naati issisaa shiiqi uttidi kattaa miiddi beettoosona. Eti kattaa miyode aawaykka eta zoriidde de'ees. Eti miyo kattaa sunttay aybee?

Dumma dumma puullara de'iyaa parinchcheretta, hegettikka so giddon nuuni buqquratta wottanawu go'"ettiyo miishshatta. Hagee aybappe oosettiyaaba milatti?

Issi keettan aayyiya, aaway, naati issisaa shiiqi uttidi kattaa miiddi beettoosona. Eti miyo kattay ayba kattaa qommo geetettidi xeesettana dandday?

Keettaa keexxettaa hiillay de'yo asati godaa, gattaa, urqqaa, sussaa hegaanne hegaa malatiyaba go"ettidi keexxiyo keettaa sunttay ayba keetta geetetti?

Cora goshshanchati issippe daguwan keehippe qoodan daro gidida uuttata maaran maaran laali laalidi tokkiidi beettoosona. Ha uuttati tokettanaappe kase issisan ayba gidi xeesettiyoona?

Toophiyaa qalihiwoote woossiyo keettayo huphphiyaan issi wogga malatay utti uttiis. Ha Malaatayo sunttay aybba getetti?

Issi katta keettaa karen cora asati uttidi kattaa miiddi de'iyosan issi kaamiya eqqasu. Ha kaamiya he sohuwan ayssi eqqadee woykko he kaamiyo essida izaawu oonee?

Samppay so giddon nuuni qumaa wottidi maanawu go'ettiyogee duppaappe hiillanchchatu kushiyan dadettidi giigees. Hagaa giigissiya asaa sunttay aybaa geetettii?

Wolayttattuwa luxiyo naa"antta kifiliya maxaafaa bollan dumma dumma. eranchchati ha maxaafa giigissidaageeti goydidaageeti haratikka ha sohuwan xaafetti utyidosona. Hageetikka keehippe minonnedumma dumma xekkaa gakkidaageeta.

Issi keettaa karen keehippe anuwara keehippe daayi uttida doozay karen de'ees. Ha doozaykka ayfiyan xeellanawu ayba lo'ii? Doozaa sunttay ayba geetettii?

Issi polotikaabaa odiya aaway ba kushiyan cenggurssaa xoqqu oottiyaa miishshaa oyqqidi keehippe puulaara de"iyaa wogaa maayuwa maayidi cora asatuura issippe tobbiiddi beettes. Ha sohuwan eti aybaa tobbiyaba malati?

Issi supppermarkkeettiyaa garssan keehippe qoodan cora gidida puulayiyo miishshati issisan shiiqi uttidosona. Hegeetikka asaa naati bantta puulaa naaganawu go''ettiyogeeta. Hagaa go''ettana danddayiyaa asi macca aseyye attuma ase?

Dozatu qommuwaappe issuwa gidida girabellee issi keettaa karen maaraara yuuyyi aadhdhi toketti uttis. Ha giraabelliyawu go'ayikka ooratta carkkuwa nuuni demmana mala maaddes. A karen tokkido gaasoy ayibee?

Issi katta keettaa karen, katta keettaa gidiyooga erissana koyyidi dumma dumma kattaa misiliyaa, ushsha misiliyaanne heganne hegaa malatiuaaba keetta huuphiyan wottiis. Ha misiliya ooni salayide?

Baahilaawe xaliyaappe issuwaa gidida hancciiciya. Ha doozzay dumma dumma hargetussi leemisuwaassi duuhiya giyo harggiya xallanawu maaddes. Hagaa demmida izawu oona geetetti?

Ayfiyaan be'aanw keehippe puulara de'iyaara ooratabati oorataba maayyidi eqqidoosona. A bolllankka qassi keehippe puulara de'iyaa caamatikka wottidoosona. ta issippe xeeliyo saatiyaan aybba lo''iyoona!

Issi issi supper markkeetiya garssan dumma dumma asaa naati bana pullayanawu go'ettiyo miishshati dooreti uttiddossona. Ha puulaa miishshaa go'ettiyay macca aseye woykko attuma asee?

Wolaytta Sooddo Yunbburshiya karen seeraa naagissiyaageeti bantta woga maayuwa maayyidi gelliyanne kiyyiya asaa nanggidi beettoosona. Eti asaa ayssi naagiyoona?

Baahilaawe xaliyaw nuun go"ettiyo dooza qommuwappe issuwa gidida aguppe peenuwara keehippe toonggu giidi sawana danddayees. Hagan nu aybba siyo....

Issi katta keettaa karen cora asati kattaa miiddi beettoosona. Etuppe sintta baggaara issi naa"u tohuwara de'iya eqqaasu. Ha kaamiya sunttay aybaa geetettii?

Issi heeran de'iya asati keehippe qoodaan corattidi ississaa shiiqidi uttiddossona. Ha asati ha sohuwan dumma dummabaa tobbiidi de'oosona. Etuppe issoy denddi eqqidi etussi oddiiddi de'iyaagee ay ootiyaba malati?

Issi yelagay puulara de'iyaa sohuwan utti uttiis. Appe guyera de'iyaa so giddon go'ettiyo furnituree, wolqqamiya heeregay a bollan de'iyoge la ayfiyan xeellanawu i aybba lo'o.

Issi luxetta keetta giddon cora tamareti yaanne hanne hemettidi beetoosona. Ha tamaretti ha sohuwan ayssi ya ha hemerriyoona?

Issi ogiya doonan bootta kaamiya eqqaasu. Ippe sintta baggaara qassi wolqaama shuchchan baasettida keettay keexettiiddi des. Ha keettay ayiba keettee?

Issi yelaga macca na'iya ooratabaa woykko wodee ehiido puulaara de'iya caamaa wotada ayfiyan xeelliyoode ayba lo'ay? Ha na'iya wotido caamay aybaape oosetii?

Issi tukke keettaa karen cora asati shiiqidi uttidi tukkiya uyyidi de'iyo sohoy etuppe sintta baggaara de'iya keehippe puulay de'iyo shuchchan baasetida keettay beettees. Hagee aybba keetta getetti?

Kaalewotte woossiyo keetta ammniyaa cora asatti issi sohuwaani uttidossona. Ettuppe giddoppe Issoy denddieqidi qaalla oddidi beettes. I ba kushshiyaani oyqqido maxaafay aybba maxaafa geetteti?

Dumma dumma togaa miishshatuppe issuwa gidida kaamee ogiyaa doonaara yaanne haanne biidi beettees. Ha kaamiya hemettissiya asaa sunttay aybaa gettetti?

Maxaafa keettan dumma dumma tammaariyo maxaafati hara qassi tarikkiyabaa odiya maxaafatinne dumma dumma maxaafati ississan dooreti uttiddossona. Ha maxaafa keettan asay ayba asa getetti?

Keehippe qoodaan cora gidida asati dumma dumma yettaa miishshata oyqqidi puulaara de'iya wogaa maayuwa maayidi ississan duriidinne yexxiidinne uttiddossona, ha eti shiiqqoddo sohoy ayba soho geettetti?

Issi cimma aayiya giya giddon uttada melidda ittimaa nukka nukkada bayzzanawu woottawusu. A wottiyo ittimmay aybappe gigana danddayi?

Oyidiya bollan issi bootta ushshay xaaramusiyara kumi uttis. Ha ushshay ayba ushsha geetetti?

Suppermarkketiya garssan dumma dumma buqurati issisan doorerti uttidoosona. Hegetuppe issoy saamunaa. Saamuna nuuni aybbassi go"ettiyo woykko a go"ay aybbe?

Issi yelaga na'iya baydda diyara ba qooriyan puulaara de'iya alleequwa wottada baydda beettawusu. Ha na'iya ay meray de'iyo maayuwa maaya uttadee?

Dere asay issisaa shiiqi uttidi baaso haggazaa immiiddi beettees. Hegeekka ogiyaa kaamee baana malaa suure geeshiiddinne giigissiiddi beettoosona. Hagaa eti giigissanaw ayssi koshshidee?

Kare medoosatuppe issuwa gidida godaree asaa naatussi dumma dumma qohuwa gattanawu danddayees. Gidikkonne I immiyo maadoykka de'ees. I asaa naatussi ayba maaduwa immana danddayi?

Dumma dumma nu asatettaa puullayanwu go'ettiyo puullaa miishshati issi sohuwaan beetoosona. hageeti aybaappe giigana danddayiyoonaa? woykko ha sohuwan eti ayssi uttidonaa?

Issi sohuwan keehippe qoodan cora gidida maccanne attuma asay shiiqidi uttidosan yettaa yexxiyageeti bantta wogaa maayuwa maayidi yexxiiddinne duriidde beettoosona. Ha sohuwan ha asay ayssi shiiidaba malatii?

Toophiya qaale hiwoote woossiyo keettayi ayyaanaa galchchayi de'iyogaa erissana koyyidi dumma dumma xuufetun xaafidi ogiya doonan kaqqidosona. Eti hagaa ayssi kaqqidonaa?

Issi aaho sohuwaani woykko goshshan dumma dumma mittaa ayfettinne atakiltteti toketti uttidosona. Lemsuwaasi hagaappe manggoy apokkadoy hegaane hegaa malattiyabatti beettossona, hagetta muruttissana dandayiyay oone?

Ammanuwa aawati godaa yeletaa baaliya erissana koyyidi dumma dumma misiletuuninne xuufetun puulayidi erissuwa kaqqi uttidosona. Hagaa erissiyogee ayssi koshshidee?

Issi luxetta keettan tamaareti bantta wogaa maayuwa maayidi yaanne haanne hemettiiddi beettoosona. Etuppe Issoyi qassi boottaa maayidi etu lanqqen eqqidaagee ayba asa geetettidi?

Goshshanchchay zeretta saatee gakkin zerettaa zeranaayyo booraa, kattaa, qambbaraa h.h.m koshshiya buqurata oyqqidi goshshaa sohuwa biiddi beettees. Ha wodee ayba wode geetettii?

Toophiya banddirayi keehippe puulaara de'iya merayi de'iyo banddiraa. Leemisuwassi I oyqqido meraappe heezzati adill'e ciishsha mera maata metaanne zo'o meraa gidduwan qassi de'iyagaayyo sunttayi aybaa geetettii?

Goshshanchchay booraa goyyanawu biidi naa"u boorata laaggidi kaduwanne qambbaraa oyiqqidi biiddi beettes. Kaduwayyo goyyiya xeera baggay ayibaa geetetti?

Cora attumanne maccaa gidida asati giya giddon atakilttetanne mitta ayfeta zal"idenne bayzzide beettoosona. Hegeruppe leemissuwasi issoy donuwanne shukaariya. Hageeti aybba quma qommuwan moodetiyoona?

Samppa bollan poqi giigissidi phalqqidi wottido boynnay gidduwan uttiday zo'o bambbariyaara xeelliyoode ma ma gees. Ha qumay oossi uttidaaba malati?

Dumma dumma de'iyo keetta keexxeta qommotuppe issuwa gididaage wode ehido keetta keexxeta, leemissuwassi shuchcha, biratanne heganne hega malatiyaaba go"ertidi keexxanaw danddayiyyo keexxeta woga. Haga danddiyiya asi aybbe getetti?a

Ataakkiltee qommotuppe issuwa gidida biron caariidi de'iya santtay ayfiyan xeeliyode keehippe puulaara de'ees. Ha santtay goshshanchchati keehippe harummidinne buli"idi giggissiddo qummatettawu go'iya katta. I aybaara meetetti?

Issi boottaa miishshaara karettaa ushay oydiya bollan uttidi beettees, ha ushshayo sunttay ayba geettetti?

Lexetta keettaa karen keehippe cora luxanchchati geliiddinne. kiyiiddi beettoosona. Eti kiyiiddi beettiyo sohuwan eqqida bootta maayuwa maayida asati ayba asatee?

Issi keetta keexxiya hiilanchchay dumma dumma buqurata go"ettidi keettaa keexxidi beettees. Hegekka godaa ,sussaa heganne hegaa malatiyabata. Ha keettay aybba keetta gidanawu dandday?

Dumma dumma luxettayo go"ettiyo xaafo miishshati issi bootan dooreti uttidoosona. Leemisuwassi Biire, dawutaynne maxaafay ha sohuwan dees. Hagaa ha sohuwan wottiday oone?

Issi sohuwan keehippe puulaara de'iya ciishshati, magalashotinne dumma dumma ha sohuwa puulaa immana danddayidabati shiiqi uttidosona. Ha sohuwan aybi polettanaaniyaba malatii?

Keehippe aaho gidida kattaa wottidi miyo sayinee godaa bollan kaquwan de'iyagee meraara ayiba lo'i! Ayyoo ayiba meray de'i?

Issi polotikaabaa odiya yelagay puulaara de'iya maayuwa maayidi, ba qooriyan karbbaataa qachchidi, ba kushiyan qassi cenggurssaa xoqqu oottiya miishshaa oyqqidi uttiis. I uttido sohoy ayba soho geete,,

Issi sohuwan beettiya dumma dumma puulaa miishshata. Leemisuwaassi asaa naati banttana puulayanawu woyikko lo"idi beettanawu go"ettiyo buqurata. Hageeeti ha sohuwan ayssi uttidonaa?

Wolaytta dichchaa toho kuwaasiya kaa'iya yarati mayiyo mayoy adil'e ciishsha Meray de'iyo mayuwa. Ha mayuwassi tiraa bollan de'iya malaatay ayiba malaatee?

Wolaytta sodo yumburshiya penggiyan eqqida seeraa naagissiyageeti bantta wogaa mayuwa mayidi kiyiyanne geliya tamaareta hanqqettiiddi beettoosona. Tamaareta eti ayissi hanqqettiyona?

Shalkke dumma dumma so giddo buquratuppe issuwa gidida biratappe qoxettidi hiilanchchatu kushiyaan giigana danddayiya buqura. Hagekka goshshanchchati aybbaw go"ettana danddayiyoona?

Issi leemo keetta karen guyeeranne sinttaaranne doozati doodo uttidooge ha sohuwassi keehippe puula immees.

Luxetta keettan tamaareti issisaa shiiqidi maaran eqqidi banddiraa bollawu kessiiddi beettoosona. Eti banddiraa kessiiddi yexxiyo yettayi ayba yetta geetettii?

Issi keehippe puulaara goyeettidaa goshshaan biron caariidi kiyidi de'iya badalay carshshay ayfiyan xeellanawu ayba lo"i. Hagaa harummid giiggissda asay ayba geetetti?

Baaso oosuwappe issuwa gidida luxetta keettaa, luxetta keettay tamaareti luxidi bantawu asa kiyanaadan maaddees. Ha luxetta keettay baaso oosuwappe issuwa gisiddabay hara gaasoy aybee?

Issi cimma aayiya giyaa garssan uttada sharaa hiixxada cora kataa ayfetanne ataakiltetta zal'aydda beetawusu. I lanqqiyan eqqida asati aybba asatee?

Cora asati giyaa giddon kattaa ayfetanne atakiltteta zal"iiddinne shammiiddi beettoosona. Hegeetuppe issoy donuwaa, shukaariya, badalaa, banggaa hegaanne hegaa malatiyabata. Hageeta koyro giigissiday oonee?

Samppaa bollan keehippe daro zo'o ashoy muxetti uttidaagee A sinttankk qassi shaatiya kumida sawo barbbaree ayfiyan xeelliyode ma ma gees. Ha ashoy ha sohuwan oossi muxetti uttidee?

Issi yelagay keehippe puulattida sohuwan uttidi ba sinttan qassi uyiyo haattaa utissidi oduwa odiiddi beettees. I odanaayyo go'ettido buquray ayiba geetetti?

Issi tukkiya gaaciya maashshinee tukkiya qolossaara keehippe eessuwan gaacidi wurssiigis. Ha maashiniya nuuni aybbassi go"ettiyo?

Issi keehippe puulaara de"iyaa aaho sohuwan cora asati miiddi, uyiiddi zannaqiiddi beettoosona. Ha sohoy ayba keetta geetetti?

Keehippe qoodan cora gidida maccanne attuma asati dere asaassi bàaso haggaazaa immiiddi beettoosona. Ha eti immiyo haggaazayi aybaa geetettii woykko a sunttayi aybee?

Toophphiya banddiray etikka heezzu meray de'iyo koyro meray maata mala, naa"anttoogee adil"e ciishsha, heezzanttoy zo'o gidido qassikka ayyo giddon de'iya malaatay ayba malaata geetettii?

Issi uru ba yelettido gallassaa bonchchana koyyidi dumma dumma puulayiyo buqurata leemisuwassi ciishshata hegaanne hegaa malatiyabata kaqqidi ba layttaa payiduwakka wottidi keehippe puulayi uttis. Ha puulayanawu i wottido dumma dumma misileti ayba misilete?

Goshshanchati daguwan shiiqidi issippe oosuwa oottiiddi beettoosona. Eti oottiyo oosoykka goshshaa goyyidi badala zeriiddi beettoosona. Eti zeranawu go"ettiyo buquray ayba geetettii?

Leemisuwassi nuuni dumma dumma maashiineta so giddon go'ettana danddayoos. Hegaappe leemisuwassi be'ikko tukkiya gaacciya maashiinee de'es. He maashiiniya nuuni go'ettiyoy ayibaasse?

Issi oduwa odiyaa bitanee puulara de'iyaa maayuwa maayyidi, uyyiyo haatakka ba sinttan wottidi, ba kushiyaan qassi aybba oyqqi uttide?

Issi keehippe xiphphi giida daraa giddon issi doziyaa barkka gaxa baggara de'iyara be'iyodde iitta lo'assu.

Seera naagissiya doonanoti bantta woga maayuwaa maayyidi dere asassi baaso hagaaza immide beettoosona. Hegekka kaamiya ogiyaa yanne hanne hemettiya asaa naaganawu ogiya doonan eqqi uttidoosona. Ha asati hagaa oottenakko aybba metoy gakana dandday?

Ha sohuwan beetiya sonne kare meeddoosati ississaa shiiqqi uttiddossona, hegeetuppe issoykka kanaa hariyanne hegaanne hegaa malatiyageeti de'oosona. Ayssi ha sohuwan shiiqqi uttidabaa malatiyona?

Dozati nuyyoo dumma dumma go'aa immoosona. Leemisuwassi nuuni ooratta carkkuwa demmanaassi qassikka etuppe kattaa demmanaassikka maaddoosona. Ha dozata koyiro tokkiday oonee?

Puulayiyoobata woykko nuun nu bolla puulayyanawu go"ettiyo dumma dumma miishshati issi sohuwan beettoosona. Ha puilayiyo miishshatussi go"ay aybbe woykko eti aybba maaddiyoona?

Wolaytta dichcja toho kuwassiya yarati issi mala maayuwa maayyidi, issi mala caama wottidi issisan eqqidoosona. Hageeti issisa shiiqidi ayssi eqqidoona?

Cora puulaa miishshati issi sohuwan dooretti uttidosona. Issi geela"o macca na"iya appe ekka ekkada tiyettawusu. Ha na"iya hagee bana aybaa maaddiyoo gishshawu ekkada tiyyettay?

Aayera aawara naatura issisaa shiiqidi uttidossona etti uttido sohuwaan issi bayira na'ay denddi eqqidi ettayo odduwaa odidi beettes. Ha na'ay ayba malla maayuwaa maayi uttide?

Erettiida kaalettiya aawaappe issuwa gididaagee keehippe puulaara de"iyaa wolayitta wogaa maayuwa maayidi dumma dumma ba sinttan buqurata wottidi ba kushiyan cenggurssaa xoqqu oottiyaa miishshaakka oyqqis. I ba sinttan wottido buquray aybee?

Sayiniya bollan oyissay saluwa milatiyo pilay kumi uttidaagee ayifiyan xeellanawu ayiba lo'i! Ha pilaa giigissiday onee?

Issi heeran de"iyaa asati keehippe corattidi issi sohuwan uttidi tobbiiddi beettoosona. Etuppe issoy puulaara de"iyaa maayuwa maayidi ba kushiyan aybaa oyqqidee?

Issi luxetta keettan luxissiyaagee tamaareta luxissiiddinne tamaareti qassi luxiiddi beettoosona. I boottabaa ba kushiyan oyqqidi xaafiiddi de"iyoogee aybee?

Cora ammanuwa kaaletiyaa aawati puulaara diya issi mala maayuwaa maayyidi geeshsha maxaafa bantta kushiyaa oyqqidi ogiyaara hemettide beettoosona. Eti awu biyaaba malatiyoona xeelliyoode?

Issi polotikkaabaa odiya attumaagee puulaara de'iya maayuwa maayidi ba kushiyan cenggurssa xoqqu oottiya miishshaa oyqqidi odduwa odiidi beetees. I ba qooriyan qachchido buqquray aybba geetettii?

Goshsha oosuwassi nuun go"etriyo buquraruppe issoy ayliyaa. Aylekka biittaa bookanawunne hem"anawu maaddees. Ha ayliyakka biratappe qoxxidi giigissiya izzawu aybba getetti?

Dumma dumma so giddon puulara de'iyaa miishshata uttisanassi go"ettiyo faranichere hegekka geessaa keehippe addussa gididaage aybbappe giigana dandday? Woykko A aybba go"ettidi nu medhdhana danddayiyo?

Issi suppermrkketiya garssan dumma dumma eletronike woykko carkko naqashsha miishshati dooreti uttidoosona. Ha sohuwan ha carkko naqaashsha woykko cagaa getettiuaage ayssi uttidaba malalti?

Issi mereta sohoy hegeekka asaa naati bantta kushshiyan bochibeenna duuchcha de'iyasay ayfiyan xeeliyode ayba lo"i woykko be'anawu keehippe lo'ees. Ha sohoy ayba soho getetti?

Issi luxetta keettan maaxafa keetta garssan dumma dumma maaxafatti dooretti uttidossona, he maaxafa ooni go'ettanawu ha sohuwaani uttidee?

Issi kaatta keettaa kareeni keehippe puullara de'iyaa kaamiyaa eqqaasu. Ha kaamiyoo ha sohuwaani esidday oone? Qassi ayssi ha sohuwaan eqqade?

Issi tukke keettaa Karen yelagati issippe shiiqi uttidi tukkiya uyoosona. Etuppe sintta baggaara issi kaamiya eqqaasu. Ha kaamiya ha sohuwan essiday onee?

Keettaa keexxetta woykko dumma dumma keettati bantta qoottan keexxettana dandayoosona. Leemisuwaasi wolaytta keettaa ekikko gattaappe mittaappe hegaanne hegaa malatiyaabatuppe keexettoosona. Wodee ehiido keettati qassi aybippe keexettana dandayiyoonaa?

Cora asati issisaa shiiqidi baqataa boosona. Etuppekka issi yelagiyaa ba huuphphiyaa puulaya daddissidaara xeellanawu ayba lo''ay? Ha na'iya ba huuphphiyaa aybaa go''ettada daddissade?

Issi cima aayyiya oydiya bollan uttada maashiiniya go"ettada tukkiya gaaccaydda beettawusu. Ha mishiriya ay mala meray de"iyo maayuwa maaya uttadee?

Issi keettan aayyera, aawara, naatura issipe shiiqi uttidi zorettoosona, etupe qassi aaway eta issisa shiishshi uttidi zorees. aaway eta aybba zoriyaaba malatii?

Issi geela'o macca na'iya ba huuphiya keehippe puulaya dadissada issi sohuwan zokkuwa zaarada uttaasu. Ha na'iya ha sohuwan ayibissi uttidaba malatii?

Wolaytta keetta keexxanayyo dumma dumma buqurata go''ettanaw danddayettees. Leemisuwassi mittaa, sussaa, gattanne heganne hegaa malatiyaaba go'ettana danddayoos. zammana keettaa keexxanaw qassi aybba go'ettiyo?

Issi goshshanchchay dumma dumma ataakilttetanne kattaa ayifeta harummiiddi woyikko ushshiiddi beettes. Ha goshshanchchay eti ayiba go'aa immiyo gishshawu harummiiddi de'i?

Issi maayo keettaa karen keehippe cora maayoti hegeetikka oorattanne wodee ehiiddo maayo gidiyageeti ha sohuwan bettoosona. Ha sohuwan eti aybissi kaqqeti uttiddona?

Cora wolaytta asati bantta wogaa maayuwa maayidi dumma dumma etawu koshshiya buquraa oyqqidi qassikka banddiraa bantta kushiyan oyqqidi oge woykko baqataa biiddi beettoosona. Eti baqataa baana mala oottidabayi aybee?

Issi ogiyaa doona woggaa biratan xuufe xaafettidi hegekka Toophiyaa kaalihiwoote woossaa keettaa qonccissiyaage ogiyaa doonan eqqi uttiis. Ha biratay aybbippe giigi?

Qoodan keehippe cora gidida maccanne attuma asati issi heeran deriyassi baaso haggaazaa immiiddi beettoosona. Hegeekka heeraa geeshshatettaa naagoosona. Eti ha oosuwassi bantta kushiyan oyqqido so giddo miishshay aybaa geetettii?

Issi aaho samppaara poqettida boynay, shukkaaree, donoyi, issisan shiiqi uttis. Gidduwan qassi keehippe zo'o barbbaree de'es. Ha qumayi issippe aybaa qumaa qonmuwan moodettii?

Issi keehippe aaho goshshaawu goshshaananchatti issippe dagguwan kattaa zeridi goyidinne dumma dumma oosuwa oottidi beettoosona. Eti zeriyo kattaa sunttay ayba geetetti?

Issi oduwaa odiya odanchchay keehippe puulara de'iya sohuwan uttidi wolaytta wogaa maayuwaa maayidi ba kushiyan qassi cenggurssaa xoqqu oottiya miishshaa oyiqqidi odiidi beettees. I aybaa odiyaba malatiy?

Tukkiya gaacciya maashinee tukkiya qolosaara cuchchaa mittiyosaa gattennan gaaccidi wurssees. Ha maashinee wodiya go'ettanawu ayba maaddiya buquree? Hagaa koyro medhdhiday oonee?

Kaamee biyo ogiyan seeraa naagissiyaageeti bantta wogaa maayuwa maayidi eqqidossona. Eti ayssi ha sohuwan eqqiddona woykko eti eqqiddoogawu go'ay aybee?

Cora attumanne macca giddlidda asati baaso haggaazaa deriyaassi immiidi beettoosona. Hegeekka heeraa geshshatetta naagidi doosona. Eti maayiddo issi mala maayuwawu meray aybaa malatii?

Toophphiya orttodokkisse woossiyo keettaa ammanniyageetinne ammanuwa kaalettiya aawati ogiyaara godaa mechchaa baaliyaa bonchchanawu biidi beettoosona. Cora asati bantta kushiyan dumma dumma buqurata oykkiddosona. Eti oyqqiddobaappe issoy aybee?

Issi suppermarkkeetiya garssan luxiyageeti go'ettanawu danddayiyo cora maxxaafati, xaafo miishshatinne dumma dumma buqurati bayzettoosona. Ha buqurata bayzziya izaawu oonee?

Issi cima aayyiya ba huuphiyan zo'o shashshiya qaccada giya giddon urqqappe giigana danddayiya buqurata, hegetikka nuuni so giddon dumma dummabaw go"ettiyogeeta giyan oyqqada uttaasu. Ha mishiriya ha buqurata waatanaw oyqqada ha sohowan uttade?

Issi yelaga attuma naay suppermarkkeetiya garssan dumma dumma buqurata gelissiiddi beettees. Ha buqurata ha na'ay awuppe ehiidi ha sohuwan gelissii?

Kocca bollan keehippe mal'o zo'o ashshoy kaqqetti uttis ayfiyaani xeellanawu iitta lo'ees. Ha ashshuwaa ha sohuwaan kaqqidday oone?

Dumma dumma maayotinne caamati hegeetikka ooratta woykko zamaana geetettiyaageti issi maayo keettan beetoosona. Hageeta ooratta woykko zammaana giissidabay aybee?

Keehippe puulaara de'iya ciishshatinne xomppeti godaa bollan kaqetti uttidosona. Adussa magalashoy duge zaariri magalashettidoogee sohuwassi keehippe puulaa immi uttiis. Hagaa eti ayssi puulayidonaa?

Super markettiyaa garsan dumma dumma nu so gidon go'ettiyo buquratti kaqetti uttidosonnaa woyko doretti ittidosonnaa lemisuwassi hegetippe issoy maxiniyaa, maxinne nuni kata kattanawu go'ettiyo mishaa ha maxiniyasi ayba meray de'i?

Issi keettan so asay muleera aayyiya, aaway, naati issisa shiiqi uttidi aawaa zoriyaa siyyii de'oosona. Eti zoretiyoobay aybba gidana dandday?

Dumma dumma alleeqota. Hegeetikka asaa naati bantta qooriyan woyikko bantta kushiyan wottidi puulattanawu go'ettiyo buqurati issi sohuwan beettoosona. Ha sohuwan ha buqurati ayissi uttidaba malatiyona?

Kushe hiilatuppe issuwa gidida dumma dumma hiillanchchati urqqaappe woykko birataappe medhdhana danddayiyo so giddo buqurati ha sohuwan beettoosona. Etussi sunttayi aybaa geetettii?

Issi kaamee biyo ogiyan seeraa naagissiyaageeti bantta wogaa maayuwa maayidi bantta kushshiyankka buquraa oykkidi seeraa naagissidi bettoosona. Eti ayssi ha sohuwn eqqidi seeraa naaggissiyona?

Erettida kaalettiya gadaawati issisan shiiqidi uttidosona. Etuppe issoykka cenggurssaa xoqqu oottiyaa miishshaa ba kushiyan oyqqidi issisan tobbiidi beettoosona. Ha asati issi sohuwan ay oottiyaba malatiyoona?

Issi mereta sohoy hegeekka hegaappe kase asaa naati banta kushiyan bochibeenna woykko go'ettibeena soho. Ayfiyan xeelanawu keehippe pulatidi lo''ees. Ha sohoy ayba soho geetettii?

Naa"u boorata issi goshshanchchay issippe gattidi goyyanawu ekkidi biiddi beettes. I goyyanawu biiddi gishshawu go'ettiyo buqurati ayibaa geetettiyona?

Keehippe qoodaan cora gidida asati keettaa keexanaayo saxxaa, tuussaa, sussaa, hegaanne hegaa malatiyabata shiishidi ississan keexxidi beettoosona. Ha eti keexiyo keettay ayba keetta geettetti?

Dumma dumma periniichchereta. Hegeetikka nuuni so giddon puulayidi buqurata wottanawu go'ettiyogee o kushiyan giigana danddayi? Woyikko hagaa giigissana danddayiya hiillanchchay oonee?

Issi giya giddon keehippe cora asay de'iyosan issi yelagay geeshsha maxaafa oyqqidi Xoossaa qaalaa odiidi beettees. Ha yelagay ha asay waano giidi odii?

Issi heeray dumma dumma puulaara de'iya ciishshatun doodettidi qassikka misiletikka A bollan kaqettin keehippe puulatti uttiis. Hagaa ayssi puulayidonaa?

Issi keehippe wolqqaama woraa garssan dumma dumma kare medoossati shiiqi uttidaageeti beettoosona. kare medossati asaa naatussi ayiba go'aa immana danddayiyonaa? woykko kare medoossata naagiyogawu go'ay ayibee?

Qoodan keehippe cora gidiya wolayitta asati dumma dumma buqurata bantta kushiyan oyiqqidi baqataa biiddi beettoosona. Eti baqataa baanawu gaaso gididabay ayibee?

Cora wolaytta asati puulaara de'iya bootta mayuwa mayidi attuma asati qassi tooraa gonddalliya hegaanne hegaa malatiya dumma dumma buquraa bantta kushiyan oyiqqidi oge biiddi beettoosona. Issi yelaga macca na'iya ba kushiyan oyiqqidobi ayibee?

Kushe hiillata woykko kushiyaan urqqaappe giigiyaa dumma dumma so giddo so giddo miishshata leemissuwaassi jabaanaa, bashshiyaa, hegaanne hegaa milatiyaa buqurati so giddon go"ettiyoo buqurata. Ha buquraa giigisiyaa hiillanchchaa sunttay ayba getettii?

Elekitronike miishshatuppe issuwa gidida odi bessay goda bollan kaqqetti uttidaage asay haassayiyaaga sissesinne misiliya beesses. Ha odi bessaa medhdhida izawu oona getetti?

Issi polotikaabaa odiyaa attumagee cora asay issisa shiiqidi uttidosan ha asattusi odiiddi beettees. I ba kushiyan oyiqqido miishshay ayibee?

Kushe hiilatuppe issuwa gidida biratappe qoxxettidi giigiya marashaa, ha marashay goshshanchati goshshaa goyanaassi go'ees. A giggisiya asaa sunttay aybaa getetti?

Issi taarike sohuwa woykko mereta sohuwa hegeekka asaa naati ba kushiyan buchchbeenna merettoosaara de'iya sohuwa. Ha sohoy keehippe puulaara dees. Awu puulaa immanaa danddayidabay hagaan aybee?

Cora asati issisaa shiiqi uttido sohuwan yettanchchatinne durssanchchati wolaytta wogaa maayuwa maayidi dumma dumma yettaa miishshaa oyqqidi duriiddinne yexxiiddi beettoosona. Ha sohuwan eti ayssi shiiqidaba milatii?